Luɣu shɛli polo m bɔŋɔ ka jɛranbisa nim zan zaya jɛranbisa nim maa zooya ka tihi zan za nimaa ni tihi maa nyɛla zaɣi vokaha ka lɔra nim ben bɛ nimaa ni bɛ tamla palli zuɣu.

Nanim n ʒinʒiya nanim maa zooya ka katawiya ʒɛnʒɛya katawiya maa nyɛla zaɣ ʒiɛhi nanim maa puuni so yɛla chinchin piɛlli la so yɛ chinchin zaɣ dozim

Ninsali nim chɛna bɛ ni chɛni tiŋgban shɛli maa nyɛla zaɣi tantaɣu ka bɛ so jinjɛm sabila n yɛ liiga piɛlla ka yɛ liiga dɔzim tam di zuɣu ka tiŋgbani maa booi booi zaɣi piɛlla piɛlla gbariti n bɛ tooni.

Tee buli nim m bɔŋɔ teebuli maa mŋahin gbaŋ nyala zaɣi sabinli. ka kopu pɛla ayi tamya ka gban piɛli paya ka alikalimi dibaayi paya, alikalimi maa mŋahin gbaŋ nyala nuɣusuɣu ka lab top tamiya

Doo mbari. cheche ka lo bɔŋgonim n tam o nyaaŋa. cheche maa naba nyala naba. ata kaoye liigazɛɛ. ka so jinjam nuɣisi ɣu o n zɛ. shɛli polo maa. dikpuna maa nyala zaɣi piɛli ka darigi nimaani.

Dobi n ʒiya dobi maa nyɛla bɛ niribi ayɔ pɔin ka gobi chin chini pɛla chinchini maa gabila zaɣi sabila ka tinpana za bi tooni bi nyaaŋa mɔri n beni mɔri maa nyɛla zaɣi vakahili

Duu n zayaŋɔ ka kuɣu waɣinli za di gbuni, di mini teebuli, kuɣumaa zuɣu difeli bihi n paya dibaayɔbu kuɣu maa zuɣu saa laati n beni maa laati diba ayi n nyɛli, kuɣu maa luɣili zuɣu ka fulaa wase ʒɛya zaɣi vakahali n nyɛli

Bihi ayi n ʒiya bihi maa nyɛla bipuɣunsi yino ʒila kuɣu zuɣu ka yino ʒi tiŋa ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa lorila ŋun ʒi tiŋ maa ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa yɛla liiga piɛlli ka ŋun gba ʒi tiŋ maa gba yɛ liiga piɛlli ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa o pamla o zuɣu ka ŋun ʒi tiŋ maa gba na lora

Sarati n niŋ loori diba yi n niŋ sarati, zaɣi yini nyala zaɣizɛɛ ka zaɣi yini nyɛ zaɣi piɛli kaso baari loori palli. palli maa zuɣu loori piɛli shɛli kanna.ŋɔ ka nirib ayi baɣili tab moto ka polliŋga zɛ nimmaa ni

Daani n bɔŋɔ ka lɔranim pali dini, paɣa so n chani ŋɔ k a ye liiga sabinli, ka bɔbi bɔb sabinli, ka nyɛɣi baaji sabinli do so ɔ nudirigu pɔlɔ ka ye liiga muɣisigu ka zaɣi piɛli boo li ka ɔ nyaɣi baaji kaso jinjam sabinli

Lɛbra nim m bɛ tuma ni niriba ata nyɛba ka bi zaa zi painy ka duri zuɣusaa sunsuni lan maa yiɛ la liiga piɛlli ka ŋun bɛ yɛanga maa so jinjam sabinli ka zaɣi dozim booi di naba ni toon dan maa gba sola jinjam ka di nyɛ zaɣi ʒɛɛ.

Gban piɛla nziya bizila teebuli gbuni . tampɛli n pa teebulimaa zuɣu ka bindira tam tamya gbanpɛli paɣimaa , bii nzi o naba zuɣu bii maa wuɣila onuu zuɣu saa. ka oma gba lihizuɣu saa

Gbanpiɛli paɣa n ʒɛya ka bihi maa niŋ o atuu bihi maa gbaa gbaago mi ka yino la ka bidib bili so ʒɛya ka laɣam o nuhi taba bi ʒɛla dikpuni piɛlli gbuni ka di dundoli nyɛ zaɣ sabinli

Paɣiba n zaya gban sabila mini gban piɛla gbanpɛli paɣa maa sola jinjam zɛɛ ka ye liiga sabinli ka kpa ninkpari zɛɛ ka gban sabinli paɣimaa so chin chin maŋli ka doo zaya ka pili zipili piɛli ka gbubi kopu

Palli zuɣu n bɔŋo ka lora nima garita lora nima maa puuni zaɣa ʒee bela din ni di zuɣu saa a nyɛ ka bin piɛlli ka di paya tirafiik laat n za sunsuuni ŋɔ ka nyo zaɣa vakahili.

Niriba n laɣim gbubi binkɔbigu ka wuɣi o zuɣusaa bi puuni a ni yɛa ka shɛb gbubi tana ka di yɛ zaɣi piɛlla bi yɛanga poli rihi n zaya ka yɛ zaɣi vakahali sinni yaha tihi n Zaya ka di gba yɛ zaɣi vakaha.

Paɣaba ni daba n be mɔtɔkiya ŋɔniŋɔ, ŋun dihiri ba maa nyɛla doo ka ʒi tooni, ka ye liiga dozim ka zaɣi sabila. gabi dini, paɣa so ʒinimaani ka ye liiga. piɛli ka zaɣi sabila nizaɣi ʒɛhi ka di tabili ka ɔ kpabiya ka zaŋ chinchini n pɛlɔ

Paɣaba mini dabbi n ʒɛyaŋɔ paɣibi maa sola mukuru sabila ka niribi ayi gbubi ŋmani niribi ata nyilila bi nyina ka do sɔ zabi nyaaŋa ka gba nyili ɔnyina paɣaba maa sɔ yela liiga ʒɛɛ

Paɣa mini doo n wari waa ka shɛba zaya lihira paɣa maa yɛla liiga dɔzim ka zaɣi sabila gabi di puuni ka doo maa gba yɛ zaɣi sabila ni zaɣi dɔzim ka piri namda sabila ni zaɣi piɛlla doo maa lami ka paɣa maa ba o zuɣuni.

Daani n boŋo ka niraba chɛna ka shab ʒiya kohari kpakpa kom ka lɛm ʒɛya lɛm maa nyɛla zaɣ dozim ka jiranbiisa nim ʒɛnʒɛya do so n chɛni ŋo o yɛla liiga dozim ka loori piɛlli ʒɛ n baɣa o

Shikuru bihi n bɔŋɔ shikuru. bihi maa mini bi karim ma nzaya bi karim ma, maa nyala ,gban piɛli o yela liiga piɛli ka shikuru bihi maa mi yɛ liiga dozim ka bi wuɣi bi bɔɣiri zuɣu saa ka shab lara ka shab gbubi gban piɛla.

Paɣasara ni nachimba n zaya wɔri waa bɛ puuni niriba ayi n bɛni paɣa mini doo paɣa maa yɛla liiga ka zaɣi vokahali bɛ di puuni ka yɛ nyingɔ kɔrigu o lɔŋni ka doo maa gba yɛ nyingɔ kɔrigu o nyaaŋa paɣa so bɛni ka wari waa ka gba yɛ liiga ka zaɣi ʒee bɛ dinni.

Bihi anu n zaya ,bihi maa puuni. so wuɣi la onuu zuɣu saa ka gbubi namda kabihi maa zaa yihi bizuɣuri na n lihira. ka lara ka tihi za bi nyaaŋa tihi maa mŋahin gbaŋ nyɛ la zaɣi vaka hali ka bi zaŋ taha n taɣi taɣi li .

Doo mini o bia n ʒi teebuli gbuni doo maa kpala ninkpara ka o bia maa yɛ liiga nuɣso ni zaɣ piɛlli ka o zabiri nyɛ zaɣ sabinli ka bi diri bindirigu ka bia maa zaŋ paanu niŋdi o ba nolini

Bipuɣinsi n laɣim dɛmda bi puuni so n zaya ka yɛ liiga sabinli ka bi puuni so gba yɛla liiga piɛlli ka so jinjam sabinli bi puuni yaha so lana yɛ liiga ʒee ka bia pahi bi puuni.

Palli zuɣu n bɔŋɔ, ka lɔɔri piɛli mini lɔɔri sabinli zaya kanirib za nimaani paɣaba ,paɣiba ayi n ʒi dari ka paɣi yinɔ ʒi vari vari n zaya ka ye liiga sabinli, ka tihi za nimaani, tihi maa nyɛla zaɣi vakaha.

Chinchini maŋa npan pa taba shaŋa nyala yaayi ka di pan pa tab zuɣu di mŋahin gba ŋ shaŋa nyɛla zaɣi dozim, ka shaŋa nyɛ zaɣi vakaha ka shaŋa nyɛ zaɣi sabila, ka shaŋa nyɛ zaɣi zɛhi

Daadam laɣim zaya ɔfesi ŋɔ gban sabila ni gban zɛhi paɣiba ni dabba nyɛ ba ɔfesi maa puuni takara tabi ya ka di yɛ zaɣi piɛlli ni zaɣi zɛhi daadam maa puuni so zaya ka zan o nuu labi o yɛanga ka yiɛ liiga piɛlli ka yɛ gban piɛlli.

Paɣa n ʒe gbambila gbuni gbambila maa luɣuli zuɣu bɛni piɛlli n ʒeya zaɣi waɣinli n nyɛli ka bin sabila sabbi pa di zuɣu ni vɔt paɣa naa sola chinchini o nyɔɣu zuɣu ka yɛ liiga piɛlli ka wuɣi o nuu bɔɣu m ma di kpambili maa wolini ka gbubi binchɛra o nu zaa.

Paɣib n ziya kanirib ayi wari waa yinɔ nyala paɣa kayinɔ nyɛ doo bizaa yela Dagban chinchina paɣimaa somi ka doo maa mi gobi ka gban piɛli be bi nyaaŋa

Paɣa n ʒɛya paɣaba maa nyɛla bi niraba ayi ka yino gbubi gbaŋ piɛlli ni zaɣ sabinli paɣa maa yɛla liiga sabinli ka bini pa o boɣu zuɣu di nahangbaŋ nyɛla zaɣ nuɣso mini zaɣ piɛlli ka o so chinchini ka di nahagbaŋ nyɛ nuɣso

Nirib n laɣim zaya ŋɔ paɣib ni dabba bi puuni shɛba yiɛ liiga piɛlla ka ahɛb yiɛ zaɣi ʒehi do so zaya o yiɛ la liiga piɛlli ka so jinjam sabinli ka takara nim tabi ya ka yɛ zaɣi dozim.

Tamya ka jiranbisa za o nyaaŋa jiranbisa maa nyɛla zaɣi piɛli on tam shelizuɣu maa nyɛla zaɣi sabinli. ka tihi zanza nimaani tihimaa nyɛla zaɣi vakaha ka kom be nimaani ka shab gban gbaya.

Paɣaba mini dabba n zaya paɣaba maa shɛba yɛla nɛɛn piɛlla ka yɛ nyingɔkorisi zaɣi piɛlla bɛ zaa maa puuni so zala bɛ sunsuuni ka gɔbi tani piɛlli ka gbubi kɔliba vokahali ka gbubi kpaa.

Pɔlinsi nim ata n zaya ŋɔ dabba ayi ni paɣa yino paɣa maa zala dabba maa nyaaŋa ka so jinjɛm sabinli ka pili zipili sabinli ka kpa ninkpara ka dabba ayi maa mii gbubi marafa ka niriba za bɛ nyaaŋa ka bɛni piɛlli za bɛ nyaaŋa.

Dabi ayi ni paɣa yinɔ ni bii n ʒɛya ŋɔ do sɔ yela liiga piɛli ka kurim ka nyili ɔ nyina ka zaŋ ɔ bɔɣu n pa doso zuɣu, ka ɔ ʒi kuɣu zuɣu, paɣa n zaya maa ka ye liiga sabinli ka gbubi biya ɔnuzaa pɔlɔ, ka bii maa gba lihiri tooni.

Paɣaba mini dabba n zaya ŋɔ paɣaso ʒeya ka kpuɣi o naba m pa o gballi yinga zuɣu o yɛla liiga sabinli ka piri namda sabinli ka doo ʒe o tooni ka kpa ninkpara ka yɛ liiga ka zaɣi piɛlli bɛ dini ka o lihiri.

Tipa nim maa yi n ʒɛya ka girada ʒɛ di nyaanga tipa maa ʒɛmi ka girada maa toori tankpaɣu niŋdi di puuni o toomi pali zaɣ yini ka na toori niŋdi dinbala maa ni

Paɣaba n ʒi daani paɣaba maa shab koharila sima ka shab kohari tuya paɣaba maa puuni so yɛla liiga ʒiɛ ka puɣusiri tuya ka so yɛ liiga ʒiɛ ka yirim o zabiri

Niraba n ʒiya paɣaba mini dabba paɣaba maa shab yɛla liiga sabila ka dabba maa gba shab yɛ liiga sabila ka paɣa so ʒɛ tooni paɣa maa gba yɛla liiga sabinli ka shab niŋ bi zuɣuri zaɣ piɛlli